Latin anyaka matidi oruku kor bongo matar oruku pyer bongo macol tar col tar latin-ni ocung inyim ot, ot en-ni kiyubu ki bao iye ti kom matar ma nen latin-ni ocungn oyako doggeo weny woko okwako kor diggola man

Laco mo oruko otok wiye oruko kor bongo matar ki pyer bongo macol ki del i pyere laco ni omako gin moni tye ka bayone gin enoni tye gin adek bayo kato i kom tol.

Co adek gucung iteng mutokagi co enini gubino ka neno piny iteng mutokani tye yat mudongo itenge kuca tye got mudongo madit adada i kmo gotti tye lum ma tye ka twi.

Bura macol adada oyabo wange weng malac burani obuto abuta ento wange twolo obuto ikanget nyonyo mo madit adada iteng nyonyoni ka ma burani obuto iye tye got madit got madit ento pe dit tutwal.

Atye ka neno kic tye mapol gudode mapol ma gidwongo ata ma nenogi mit atye ka neno kic dwong ma gibeco.